shab n niŋdi fulootin ka loori maa nyɛ kala buluu ka di toop maa mii nyɛ kala whait ka sipiika bɛ loori maa puuni moto nim mii chɛnila bi luɣuli ka paɣa so yiɣisi zani moto zuɣu

Shɛba m-be palimenti hawusi ka window zaya laatinima beni kuɣusi maa mi nyɛ biranwu ka shɛba mi ye liiga piɛla ka shɛba mi ye liiga ʒɛhi ka tiŋgbani ni nyɛ zaɣ'ʒee.

kuɣusi nyɛ ʒɛya ka teebuli nim gba ʒɛya teebuli maa mii gilaas dibayi n tam dizuɣu ka pilɛt zaɣ yini tam dizuɣu ka fulaawɛs bɛ dinni fulaawɛs maa mii nyɛla kala giriin ka pichɛs mii tabi tabi duu maa ni ni lait mii yiliya

sheelf n ʒɛya ka buuks bɛ dinni ka pichɛs shɛli bɛ dinni ka kuɣu ʒɛya kuɣu maa mii kala biraawn ka tingbanni nyɛ kala biraawn ka buuks maa mii nyɛ kala whait